Umkhuhlane osuhluphile esigabeni uhlasela abantwana abancane. Ngakho omama baceliwe esibhedlela ukuthi balethe abantwana abancane bezohlatshwa amajekiseni bevikelwa umkhuhlane osuhluphile.

Abantu bezempilakahle abamileyo nxa sokuthe kwaba lomkhuhlane osumemethekile elizweni kumbe esigabeni, abantu bezempilakahle bandise ukuhlanganisa amakhanda omunye lomunye efake umbono wakhe indlela abangavikela abantu kulowo mkhuhlane.

Abantu kumele bezivikele emkhuhlaneni eminengi etshiyeneyo esikhona elizweni ukuze bephephe bengafi. Abezempilakahle bayaxwayisa abantu indlela okumele bazivikele ngayo kuleyo mkhuhlane owesilisa lowesifazana abamileyo.

Emakhaya kukhona indawo lapho abachaya khona imiganu. Kubizwa kuthiwa kuse ngalaneni iyenziwe ngezigodo, izihlahla ezinengi ezigcweleyo kuqakathekile ukuthi abantu bangaqeda ukudla begezise imiganu bezivikele emikhuhlaneni eminengi esigcwele.

Abantu bezempilakahle kulezinsuku sebehlala begqokile impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane, bavala njalo amakhala. Ezandleni lakho bayabe begqokile amagilavisi alombala omhlophe.

Abantu bezempilakahle bahamba bebhoda emizini yezakhamizi bethontisela abantwana bonke abancane bebavikela emkhuhlaneni emimengi. Umama uhlezi ugqoke isikipa esilombala obomvu, umntwana bayamthontisela ukhangele phezulu.

Abezempilakahle sebegqoka impahla zokuzivikela ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Emakhaleni befake izifonyo ezilombala omhlophe, ezandleni njalo begqoke amagilovisi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umama uhlezi esibhedlela uthwele umntwana umbambe kuhle ukuze umongikazi amhlabe ijekiseni abantwana kuqakathekile ukuthi behanjiswe ezibhedlela inyanga zonke besiyahlatshwa amajekiseni bevikelwa emikhuhlaneni eminengi

Umama uhlezi uqhiyile, uphethe umntwana. Umntwana bayamhlaba ijekiseni ngowezempilakahle. Abantwana abanengi bayakhala nxa behlatshwa ijekiseni, ngakho omama kumele bebabambe ukuze omongikazi bebahlabe kuhle.

Owesilisa osekhulile ekhanda ulenwele ezimhlophe. Umongikazi umi phambi kwakhe ugqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ezandleni ugqokile amagilovisi wafaka lesifonyo esilombala omhlophe emakhaleni.

Abantu abathathu abagqoke impahla zokuzivikela ukuthi bengatholi umkhuhlane. Bagqokile izifonyo emakhaleni bavalile emakhanda. Omunye ugqoke okulombala olithanga.

Abantu bezempilakahle bamile egangeni. Bagqoke impahla ezimhlophe, bavalile amakhanda kanye lobuso. Ezandleni bagqokile amagilovisi, abanye amhlophe abanye aluhlaza okwesibhakabhaka. Ngemuva ngumumbu okhanyayo.

Abantu bahlezi emagcekeni esibhedlela, abesilisa kanye labesifazana, labantwana, kukhona utshani obuluhlaza phansi. Izakhiwo zilophahla olubomvu, bagcwele, balinde ukubona udokotela.

Umntwana uyakhala uhlatshwa ijekiseni, umama umbambile ukuze umongikazi amhlabe kuhle egqoke ijazi elimhlophe eceleni itafula elemithi esetshenziswa ngumongikazi lebhokisi elilombala olithanga.

Umntwana umile oyinkazana ugqoke iyunifomu, ibhakede lilompala oluhlaza liphuma amanzi umntwana uyageza idishi elompala oluhlaza uyazithanda akathandi ingcekeza umntwana uyahlekelela.

Umama uhlezi uqhiye iqhiye elombala oluhlaza ukhangele umntwana wakhe odokotela bayamelapha ababili abagqoke okumhlophe. Eceleni kulabantu abakhanyayo umduli upendiwe.

Abantu bagcwele emkhankasweni kubuye abezempilakahle. Bahamba ngemota emhlophe ethwala izigulane ebhaliweyo ngamabala abomvu abantu basukume ngobunengi babo bagcwele bamile.

Umama lomntwana basegangeni bathwele inditshi elombala ocazimulayo kugcwele amahlamvu ezihlahla bayazelapha ngekhaya nxa begula bayasebenzisa amahlamvu lawa bewabilise benathe.

Umuntu wezempilakahle ogqoke isifonyo emakhaleni, uthwele ibhuku elikhulu, uyabhala usebenzisa usiba. Kwesinye isandla uthwele umakhala ekhukhwini. Owesilisa ohlezi eceleni ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantu bezempilakahle abagqoke amajazi afananayo bamile, abesilisa kanye labesifazane, bathwele omakhala ekhukhwini ezandleni. Ngemuva izihlahla eziluhlaza.

Owesifazana uzikhela amanzi empompini, eyinye iphuma amanzi, impompi ezine, ubambe isgubhu esikhulu esilombala olithanga indawo akiyo igcwele izihlahla lotshani obuluhlaza phansi.

Umama uquthile. Ukhelela amanzi ngesigubhu esilombala olithanga esihlezi phakathi kwamaditshi. Ngemuva impahla eziwatshiweyo, ezichayiweyo. Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza.

Umntwana umile empompini ugeza izandla uzijabulele ugqoke okulombala obomvu, umntwana akayithandi ingcekeza uyazivikela emagcikwaneni amanengi egeza izandla laloba eqeda ukudla.

Abantu abanengi abagcwele emagcekeni esibhedlela belindele ukungena bebone udokotela, abesilisa kanye labesifane labantwana, utshani obuluhlaza phansi izakhiwo zipendiwe.

Abantu abahleziyo abezempilakahle bagqoke impahla zesibhedlela amajazi amhlophe bagqokile njalo amaglovisi ezandleni bahlola umama igazi bambambe umunwe behlola igcikwane le HIV

Umntwana ugeza izandla, bayamthelela amanzi, umtwana uyawesaba umkhuhlane ufuna izandla zakhe zihlale zihlanzekile ngazo sonke iskhathi, kuqakathekile ukuthi umuntu ageze izandla engakadli laloba eseqedile ukudla.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni, abantu basukume ngobunengi bagcwele bamile abesilisa kanye labesifazana labantwana kule tende elimhlophe kulapho abezempilakahle abahlezi khona behlola abantu mahala.

Abantu bezempilakahle abahleziyo, kukhona amatafula phambi kwabo. Phezulu kwamatafula kukhona amambodlela amanzi lamaphetshana amanengi amhlophe, okukhanya ukuthi basemhlanganweni bayaxoxisana.

Owesifazana ohleziyo, uyabobotheka, uyahleka. Ulenwele ezimnyama ekhanda. Uveze amazinyo amhlophe nke! Ugqoke okulombala omnyama phezulu. Uhlezi, uthokozile.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo ,abantu abanengi bamile .Bahlanyela izihlahla phakathi ,bagqoke izikhipha ezilombala ofananayo abanengi. Phansi kulotshani obuluhlaza tshoko.

Abantu bezempilakahle esibhedlela sabantu abagula ingqondo, ababili abesilisa kanye lowesifazana. Iziphathamandla owesilisa ugqoke isifonyo emakhaleni. Owesifazana uthwele "iMic", izigubhu zamanzi phambikwabo.

Isikipa esilomkhono olombala oluhlaza okwesibhakabhaka, emzimbeni silombala omhlophe sibhaliwe ngemuva. Izikipa lezi zigqokwa ngabe zempilakahle abasebenza esibhedlela sabantu abagula ingqondo.

Ezinye izikhathi umuntu engacabanga kakhulu aswele umuntu wokuxoxisana laye kumbe umngane, ucina esehlanya umthole esehlala egangeni ecina engcolile egcwele idoti ngoba uyabe eswele umuntu ongamvulela isifuba ukuze akhululeke.

Abantu abanengi okubenza becine behlanya , yikuthi umuntu uyacabanga kakhulu eyedwa. Kumele athole umuntu oxoxisana laye ,akhiphe okungaphakathi kwesifuba sakhe ukuze akhululeke.

Abantu abanengi abahlezi phansi, abasesibhedlela abantu abagula ingqondo. Phakathi kukhona umduli opendiweyo njalo kukhona ababili omunye ugqoke okubomvu omunye ngowesifazane othwele imayikhi kukhanya ukuthi uphiwe ithuba lokuthi ekhulume.

Esibhedlela lapho okulemibheda okulala khona abantu abagulayo. Kukhona amakhetheni ayabe esehlukanisa imibheda yabantu. Njalo phakathi umduli upendiwe, uhlanzekile awulangcekeza.

Imitshina esiyithola ezibhedlela kumbe ema kiliniki odokotela bahlola ngayo izigulane eminye imitshina ilombala omhlophe kwezinye indawo omnyama iyasebenzisa igetsi.

Abantu ababili abagqoke impahla eziluhlaza kanye lemakhanda bavalile bagqoke izifonyo eziluhlaza ezandleni bagqoke amagilovisi amhlophe umtshina omkhulu olombala omhlophe.

Esibhedlela ungangena phakathi akula ngcekeza kuhlanzekile phansi kuyacazimula iminyango, imiduli iphendiwe phakathi njalo kulezibane ezikhanyisayo nxa sokusebusuku.

Esibhedlela kukhona amabhentshi lapho izigulane ezifika khona ekuseni zihlale zisalinde ukungena zibone odokotela. Phambili kulotshani obuncani, obuluhlaza phansi. Kukhona izihlahla ezinkulu esibhedlela.

Emaclinic kumbe ezibhedlela izakhiwo ezinengi aziplastwanga ziyakhwe ngezitina ezibomvu .Kukhona njalo amafasitele ayabe engenisa umoya , akulangcekeza phansi kuhlala kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi.

Ibhakani elilombala omhlophe kwezinye indawo umzila omnyama elibhaliweyo ngamabala amnyama ibizo lesibhedlela. Kukhona njalo inombolo ezibhalwe ngamabala abomvu ebhakaneni.

Esibhedlela ungangena phakathi umduli upendiwe kuhle ngependa elombala olithanga kunamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama. Abantu kuqakathekile ukuthi bebale okubhaliweyo esibhedlela.

Esibhedlela ungangena phakathi. Kulezakhiwo ezinengi. Kukhona njalo indawo elotshani obuluhlaza phansi. Kulamabhakani amanengi. Atshengisa indawo ezitshiyeneyo. Abhaliweyo, ngamabala amnyama.

Izibhedlela zemakhaya lazo sezilemitshina ehlola abantu abagulayo Kuqala bantu bebethi bengagula bedlulisele ezibhedlela ezisemadolobheni ngoba yizo egade zilemitshina ehlola abantu

Amakiliniki amanengi andise ukuba eceleni komgwaqo. Kubalula ebantwini abagulayo, nxa beyehla emoteni bahle bangene ekiliniki. Umduli ogombolozele ikiliki uyakwe ngezithina ezibomvu. Phakathi ungangena kule zihlahla.

Ekiliniki ungangena phakathi kukhona indawo lapho abahlanyele khona amaluba njalo kukhona utshani obuluhlaza, izihlahla ezinengi ezigcwele phakathi ezinde zilamahlamvu aluhlaza lebhakani elibhalwe ngokumhlophe.

Esibhedlela kumele kuhlale kuhlanzekile ngazozonke isikhathi. Akulagcekeza phansi kuyacazimula kuhle. Imiduli ipendiwe ngependa emhlophe kweyinye indawo phansi kuluhlaza.

Abantu abathathu abesilisa omunye ugqoke ijazi elimhlophe omunye ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka .Itafula kukhona amahlamvu kukhona ingiga lomgigo lamabhokisi .

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela bamile. Bonke bagqoke amajazi amhlophe. Phezulu kwetafula kugcwele izinto ezinengi abazisebenzisayo. Abanye bathwele amaphepha ezandleni abhalwe ngokumnyama.

Owesifazana ofundayo efundela ukuba ngudokotela ugqoke ijazi elimhlophe phezulu uthwele usiba esandleni. Phezulu kwetafula kulamalephuthophu.

Abantwana besikolo abafundela ukuba ngodokotela kukhona indawo lapho okuyabe kulemithi etshiyeneyo abayisebenzisayo njalo kuqakathekile ukuthi begqoke amagilovisi nxa besiyabamba imithi leyi.

Nxa ufuna ukuba ngudokotela kumbe umongikazi. Uyahamba esikolo okweminyaka eminengi .Njalo nxa lifunda liyabe ligqokile amajazi amhlophe , lezinsuku kulemikhuhlane, livalile amakhala ngezifonyo.

Abantu abafundela ukuba ngudokotela bagqoke amajazi amhlophe, owesilisa uthwele ibhuku ulivulile esandleni. Eceleni kwakhe owesifazane ugqoke impahla elombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abantwana besikolo bajabulile kakhulu sebeqedile izifundo zabo. Bagqoke amajazi amhlophe bonke lezifonyo emakhaleni. Ezandleni bathwele izetifikethi zabo sebebaphile.

Abantu bezempilakahle abagqoke impahla ezilombala omhlophe ezandleni bagqokike amagilovisi bavala lamakhanda emakhaleni bafakile izifonyo ezivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Kukhona okunye ukudla okumele sihlale sikudla ukuze imizimba yethu ihlale ihlanzekile njalo kuyasivikela emkhuhlaneni eminengi ukudla okugoqela ama kherotsi amazambane lokunye okutshiyatshiyeneyo.

Abantu bezempilakahle abamileyo, kukhona abanye abahleziyo abesilisa kanye labesifazana abahleziyo, obaba bagqoke amasudu amnyama bafaka lamathayi.

Abantu bamile phambi kwesakhiwo sesibhedlela esipendwe ngependa elombala olithanga sabhalwa phezulu ngamabala amnyama ,bamile abesilisa labesifazana kukhona labantwana kukhona abazempilakahle abagqoke okumhlophe.

Ezibhedlela kumbe emakilinika kukhona indawo, lapho odokotela abafike bemise khona izmota zabo, duzane kwesakhiwo , esiyakhwe ngezitina. Esibhaliweyo ngamabala phexulu, aluhlaza, okwesibhakabhaka.

Ezibhedlela kukhona ezinye izigulane abazigijimisa ngemota nxa sezigula kakhulu. Kukhona indawo lapho izimota abazimisa khona. Kulebhakane elimhlophe eliyabe libhaliwe ibizo lesibhedlela.

Omongikazi bagqoke amajazi amhlophe. Eceleni kwabo kukhona imithi eminengi. Abantu bamile kufasiteli. Ngemuva izihlahla ezikhanyayo zilamahlamvu aluhlaza.

Abantu ababili esibhedlela abahleziyo omunye ugqoke ijazi elimhlophe, itafula phezulu kwetafula umtshina omhlophe eceleni umbheda ovalwe ngelembu eliluhlaza, umduli opendiweyo.

abantu abagcwele emagcekeni esibhedlela abamileyo bagqoke izifonyo emakhaleni kukhanya ukuthi bazivikela emkhuhlaneni eminengi kukhona othwele ibhokisi elikhulu ugqoke isikipa esilombala olithanga

Umuntu nxa egula kakhulu odokotela esibhedlela bayabalalisa, kukhona imibheda lapho okulala khona izigulane. Bayenza lokhu ukwenzela ukuthi nsuku zonke ekuseni bevuke behlola abantu laba.

Umongikazi esibhedlela, owesifazana ugqoke ijazi elimhlophe. Endlebeni ugqoke amacici, ubambe amabhokisi alomuthi amanengi. Umuthi obekwe emabhokisini ekhabothini alombala omhlophe.

Esibhedlela kukhona indawo lapho abahlanyela khona izihlahla njalo kulesakhiwo esiyakhwe kuhle esibhaliweyo ngamabala phezulu buqamama kukhona intaba ezikhanyayo lezihlahla.

Kungaba sesibhedlela kumbe kungaba sekhemisi lapho okuthengiswa khona imithi eminengi etshiyeneyo, kukhona umuntu owafundelayo ukuthengisa imithi leyo uyabe egqoke ijazi elimhlophe esebenzisa icomputer kugcwele imithi emashelifini eminengi etshiyeneyo esemabhokisini.

Ezibhedlela kumbe emakilinika nxa ungena esangweni kuyabe kulomduli oyakhiweyo ngezitina ogombolozele isibhedlela. Uyabe ubhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lesibhedlela. Phakathi kulezakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo kanye lamaluba lezihlahla.

Owesilisa ulele usekhulile ekhanda selenwele ezimhlophe eceleni kumile abantu abezempilakahle omunye ugqoke ijazi elimhlophe phakathi ugqoke iyembe elombala oluhlaza okwesibhaka bhaka.

Umntwana ulele uyagula ufakwe ibhanditshi esiswini ulele embedeni uphakathi kwendlu elomduli ubukeka engajabulile ubambe ikhanda

Abanye abantu balezikhumba ezihlala ziluma uthole umuntu sebomvu ngemuva abanye njalo ngabaphuma amaqhubu amancane. Kuqakathekile ukuthi uvakatshele odokotela esibhedlela uyethola uncedo.

Ezinye izifo ezihlasela abantu azijayelekanga ikakhulu abantu abamhlophe kugcone begijimele esibhendlela beyebona udokotela bathole usizo kuleyomikhuhlane ababebeyigula.

Abezempilakahle abesilisa Kanye labesifazana bamile abesilisa bagqoke amasudu babopha Lama thayi abame eceleni komtshina omkhulu abangenisa khona umuntu nxa bemhlola

Kuqakathekile ukuthi nxa ugula esibheldlela omongikazi bafike bakuhlole umkhuhlane we BP ukhona umtshina umongikazi ugqoke okulombala omhlophe wafaka okulombala obomvu phezulu uhlola umuntu iBP.

Umuntu ulele embhedeni ufakwe ilembu elimhlophe umtshina eceleni ogcwele amatshubhu engena emuntwini oleleyo. Esandleni ugqoke inkombalanga umduli wendlu akuyo upendiwe.

Umuntu oyabe ecabanga nzima kuqakathekile ukuthi ethole umuntu owokuxoxa laye ekhiphe okungaphakathi kwakhe okuyabe kumhlupha. Kwezinye izikhathi umuntu ucina etshaywa likhanda ngendlela oyabe ecabanga ngayo.

Udokotela ufake ithuluzi esifubeni somntwana, ufuna ukuzwa ukuthi inhliziyo itshaya kuhle na eyomntwana. Umntwana bamphethe, omunye ufake isifonyo emakhaleni, uphethe umntwana.

Umuntu olimele idolo ulibambile kwesinye isikhathi engabe ehlutshwa ngumkhuhlane wamathambo kuqakathekile ukuthi umuntu agijimele esibhedlela ayebona odokotela ethole ukuncediswa kusasemasinyane.

Abanye abantu bayabulawa ngamehlo, ayabe eluma kwezinye izikhathi ephume izilonda, umuntu anwaye uthole ese phuma igazi, kuqakathekile ukuthi umuntu evakatshele esibhedlela ngoba engacina engasaboni.

Abantu bezempila kahle abamileyo abanye baqgoke impahla eziluhlaza kukhona amalembu alombala oluhlaza ibhuku elimhlophe phezulu kwetafula elilembu eliluhlaza abanye baqgoke impahla ezikuhlaza okwesibhakabhaka owesilisa uqgoke amagilovisi amhlophe uyahlekelela uveze amazinyo

Owezempilakahle uhlola ubaba, uhlezi esitulweni ufake umtshina webhiphi esandleni. Omunye ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Uthwele umakhala ekhukhwini esandleni, isikipa phambili sibhalwe ngamabala amhlophe.

Abantu ababili abesilisa omunye ugqoke amagogorosi, omunye ugqoke ijazi elilombala omhlophe. Omunye uthwele umakhala ekhukhwini, omunye uyakhombela kumakhala ekhukhwini.

Esibhedlela kukhona indlu lapho abagcina khona imitshina. Ikakhulu imitshina leyi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola izigulane. Eminye yemitshina ilombala omhlophe eyinye njalo iyabe ilamavili.

Esibhedlela kukhona indawo okuthiwa kuse laboratory okuyabe kugcwele imtshina eminengi. Abantu abahlolwa igazi kumbe abathatha izikhwehlela abakhwehlelayo, kukhona imitshina ehlola izikhwehlela kumbe amagazi.

Esibhedlela kukhona indawo okuthiwa kuselabholitholi. Kulekhabothi, inamathiselwe amaphepha amhlophe, elinye iphepha libhaliwe ngamabala amnyama, elinye libhaliwe ngamabala amhlophe.

Umbheda ovalwe ngelembu eliluhlaza okwesibhakabhaka. Phezulu kombheda kukhona okusetshenziswa ngodokotela kanye lamathulusi. Nxa behlola abantu abagulayo bayafika bebalalise embhedeni.

Abantu nxa besiya elabholitholi besiyasebenzisa imithi etshiyeneyo, kumele bagqoke amagilovisi ezandleni. Eminye imithi ilobungozi. Umduli opendiweyo ngependa elithanga, unamathiselwe amaphetshana abhaliweyo amhlophe.

Elaboratory esibhedlela sithola izinto ezinengi phakathi. Kuyabe kukhona imitshina ehlola amagazi abantu, eminye njalo ihlola izikhwehlela. Nxa umuntu ekhwehlela kakhulu odokotela bayathatha isikhwehlela beyehlola elaboratory.

I curtain elivale ifasiteli elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kulemitshina eminengi elombala omhlophe phansi kuhlanzekile akulangcekeza umduli upendiwe.

Imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela kumbe ngumongikazi nxa behlola izigulane, ikhona njalo imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu. Imitshina eminengi ilombala omhlophe.

Umtshina omkhulu kukhona indlu esibhedlela lapho okuhlala khona imitshina eminengi etshiyetshiyeneyo, eminye njalo iyabe ilabomabonakude, udokotela ehlola umuntu ekhangele kumabonakude iyahlola lengaphakathi yomuntu

Umongikazi uyabhala uthwele usiba. Ugqoke ijazi elimhlophe. Ngemuva kwakhe kulemibheda. Izigulane zilele. Phambi kwakhe kulomtshina olombala omhlophe awusebenzisa nxa eselapha izigulane.

Umama nxa ecabangela ukuthi uzithwele, uyahamba esibhedlela odokotela bamnike okuligajana ayechemela phakathi, odokotela bethathe ithulusi yabo befake phakathi komchemo. behlola ukuthi umama uzithwele yini.

Indlu elemitshina emikhulu phakathi emdulwini kuphendiwe kulamafasiteli amaphetshana amhlophe anamathiselwe endulwini abhaliweyo ngokuba ngamabala anyama ibhuku elivuliweyo

Esibhedlela kukhona indawo okuthiwa kuselabhorethi lapho okulemitshina khona odokotela abayisebenzisayo. Kwesinye isikhathi bayabe behlola amagazi abantu kwesinye isikhathi kungaba yisikhwehlela.

ELaboratory ungangena phakathi kulemitshina, umduli upendiwe, phansi akulangcekeza. Itafula phezulu khompiyutha umduli ulombala omhlophe.

Umuthi ulele uzwa ubuhlungu ubambe isiphaqa ufakwe amatube ulemitshina emibili emphahlileyo yonke ilombala omhlophe umuntu uyagula kakhulu isigubhu samanzi eceleni awokunatha.

Odokotela nxa sebethethe igazi lomuntu bayalihlola elaboritori bayabuya lempumela eyabe ibhaliwe emaphepheni amhlophe ngokumnyama udokotela nguye okwazi ukuchasisa impumela yegazi lomuntu.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imithi imithi leyi iyabe isemagabheni amagabha lawa ayabe elezivalo elimhlophe enamathiselwe amaphephana ayabe ebhaliwe

Abantu abagulayo bayalaliswa embhedeni etshiyeneyo njalo kukhona amakhetheni ayabe evalile lapho abalala khona. Umuntu nxa egula kakhulu, odokotela bayamhlalisa esibhedlela besenzela ukuvuka nsuku zonke bemhlola.

Omama basukume ngobunengi babo abalabantwana abancane kanye labantwana asebekhulakhulile behambisa abantwana esibhedlela besiyahlatshwa amajekiseni bebavikela emikhuhlaneni eminengi esihluphile.

Owezempilakahle uhlezi ugqoke ijazi elimhlophe. Umduli ophakathi kwawo upendwe ngependa elithanga, kunanyathiselwe amaphepha emdulini Ubambe amabhokisi alombala omhlophe ezandleni.

Esibhedlela kukhona indawo lapho omama abalabantwana abancane ababahlalisa khona kuyabe kulembheda lemduli yakhona iyabe ipendiwe owesilisa ogqoke iyembe ebamba umntwana

Omama ababili abajabulileyo bahlezi ezitulweni ezilombala omnyama bonke bobabili bathwele abantwana ababavale ngamathawulo amhlophe omunye uveze amazinyo uyabobotheka .

Umntwana uhlezi, ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Umongi uthwele ijekiseni esandleni, ugqoke okumhlophe. Uyahlekelela. Umntwana umkhangele ebusweni.

Umama kumele abambe umntwana udokotela ahlabe ijekiseni abantwana abancane bayayesaba ijekiseni bayabe sebekhala abanye ngakho Umama kumele ambambe amqinise ukuze udokotela ahlabe kuhle

Omama abalabantwana abancane basukume ngobunengi besiya esibhedlela besiyahlabisa abantwana ijekiseni ebavikela emikhuhlaneni eminengi esihluphile elizweni. Kuqakathekile ukuthi abantwana behlatshwe.

Abantu abanengi abagulayo kulezi insuku, odokotela bayathatha amagazi abantu, befake kokungamagajana okuncane, okuyabe kulezivalo, ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Behambise elaboratory. Besiyahlola amagazi.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela nxa behlinza umuntu ogulayo agoqela izigelo ziyabe zikhona njalo alombala ocazimulayo. Kukhona imithi abagezisa ngayo amathuluzi lawa nxa sebeqedile ukuwasebenzisa.

Kukhona amathulusi asetshenziswa ngudokotela nxa sebesiyahlinza izigulane eziyabe zidinga ukuhlinzwa. Amanye amathuluzi agoqela izigelo, ziyane zikhona ezilombala ocazimulayo ziyageziswa ngemuva kokusetshenziswa ngemithi.

Ithuluzi esetshenziswa ngodokotela nxa befuna ukuzwa ukuthi inhliziyo iyatshaya kuhle, uyayifaka esifubeni somuntu ogulayo, ilombala omnyama kwezinye indawo ilombala ocazimulayo.

Indlu esibhedlela ependiweyo umduli ngependa emhlophe, phakathi kulomtshina osetshenziswa ngodokotela nxabehlola izigulane bayafika belalise izigulane , umtshina ulombala omhlophe.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okuhlala khona imtshina eminengi etshiyeneyo. Kuyabe kukhona lembheda lapho izigulane ezifika zilala khona nxa bezihlola. Umduli uyabe upendiwe ngependa emhlophe phansi kungela ngcekeza.

Kulezinsuku isikhona imitshina ehlola omama abazithweleyo ukuthi uyabe ethwele umntwana oyini, engaba yinkazana kumbe umfana. Imitshina leyi ilombala omhlophe kanye lomnyama.

Amathuluzi asetshenziswa ngodokotela ikakhulu nxa kulomuntu abamhlinzayo. Amathuluzi lawa ayabe elombala ocazimulayo angawensimbi njalo kuyabe kukhona lezigelo phakathi.

Eminye imitshina esetshenziswa ngodokotela nxa behlola umuntu uyabe ulomabonakude phezulu, njalo eminye iyabe ilamavili amnyama udokotela ekwanisa ukuwufuqa nxa esiya kwesinye isigulane esiya sihlola.

Imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola abantu abagulayo, eminye imitshina iyabe ilombala omhlophe, isebenzisa igetsi nxa kuhlolwa umuntu.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela nxa behlinza umuntu ogulayo. Amanye akhona alombala ocazimulayo ayabe engawensimbi. Kugoqela izigelo lazo ziyabe zikhona kulawo mathulusi

Umtshina osetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane umtshina lowu ulombala omhlophe njalo ulomabona kude udokotela uyabe ekhangele kumabona kude nxa ehlola umuntu.

Umtshina osetshenziswa ngodokotela kumbe omongikazi esibhedlela nxa behlola izigulane. Ulombala omnyama phansi, phezulu uyacazimula ulombala wensimbi. Bayawusebenzisa nxa behlola abagulayo.

Esibhedlela kukhona ithulusi esetshenziswa ngodokotela nxa behlola umzimba wesigulane befuna ukubona ukuthi utshisa okungakanani. Ithulusi leyi bayayifaka ekhwapheni lesigulane behlale isikhatshana beyikhiphe.

Esibhedlela kukhona indlu lapho abagcina khona imitshina eminengi etshiyeneyo eyokuhlola izigulane. Eminye imitshina ilombala omhlophe, umduli uyabe upendiwe. Owesilisa ugqoke ijazi elimhlophe lebhulugwe elimnyama, umile eceleni komtshina.

Imitshina esetshenziswa ngodokotela izikhathi ezinengi eminye ilombala omhlophe njalo eceleni kuyabe kukhona isitulo kumbe umbheda lapho umuntu ofike ehlale khona nxa bemhlola.

Imitshina eminengi esetshenziswa ngabodokotela nxa behlola izigulane, eminye ilombala omnyama kanye lombala omhlophe, isitulo esilamavili esilombala omnyama, umuntu uyakwanisa ukusifuqa.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala ijekiseni iphezulu ehlatshwa omama nxa bevikela omama ukuthi bangazithwali. Ijekiseni ibizwa kuthiwa yi Depo provera

Amathulusi asentshenziswa ngodokotela ezibhedlela alensimbi ecijileyo phambili. Amanye alombala oluhlaza, amanye alombala olithanga, amanye alombala obomvu, amanye ansundu. Konke kusetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane.

Indlu esibhedlela kapha abagcina khona imitshina eminengi. Esetshenziswa ikakhulu ngodokotela nxa behlola izigulane. Kuyabe kukhona izitulo lapha izigulane ezifika zihlale khona. Ezilombala omnyama, ezilamavili phansi.

Ithuluzi esetshenziswa ngodokotela esibhedlela nxa beselapha izigulane olombala omnyama ilensimbi ecijileyo, phambili ilombala ocazimulayo, emuva imnyama.

Amathulusi asetshenziswa ngodokotela ezibhedlela alombala ocazimulayo amanye acijile phambili kukhona amathulusi odokotela abawasebenzisayo nxa umuntu ebuye ebulawa lizinyo efuna ukulikhipha.

Esibhedlela kukhona indlu lapho okugcinwa khona imitshina eminengi etshiyeneyo eyokuhlola izigulane. Umduli waleyondlu phakathi upendiwe ngependa elombala omhlophe.

Esibhedlela minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ukuhlola abantu, imisebenzi yabodokotela isilula kukhoba njalo eminye imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu nxa egula.

Imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Kukhona njalo inqola lapho abantu abakhubazekileyo abahlala kiyo elamavili kumbe umuntu oyabe elimele kakhulu engakwanisi ukuhamba uyahlala bemfuqe.

Amathulusi asetshenziswa ngoDokotela ezibhedlela amanengi ngawensimbi njalo ayabe elombala ocazimulayo amanye ecijile phambili, ikakhulu nxa behlinza umuntu bayawasebenzisa amathulusi lawo.

Isitulo lapho isigulane esifika sihlale khona nxa odokotela besihlola eceleni umtshina omkhulu ulombala omhlophe. Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola abantu abagulayo.

umtshina osetshenziswa ngabodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane ulompala omhloophe phansi ulama vili umuntu uyakwanisa ukuwufuqha nxa esesiya kwesinye isigulane

Amathulusi asetshenziswa ngudokotela kukhona ithulusi odokotela abayifaka esifubeni somuntu belalela ukuthi inhliziyo itshaya kuhle. Isigelo kukhona ijekiseni lokunye okunenginengi okutshiyeneyo

Isitulo esilombala omnyama, ikakhulu sisetshenziswa ngabantu abagogekileyo . Abangakhwanisi ukuzihambela ,kukhona indawo lapho abafaka khona inyawo zabo .Zilamavili siyafuqwa ngumuntu.

Imitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulani, eminengi ilamavili amnyama phansi umuntu uyakwanisa ukuwufuqa njalo yandise ukuba lombala omhlophe.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amhlophe kanye laluhlaza okwesibhakabhaka. Eceleni kulembodlela elesivalo esilombala omhlophe ebhaliweyo.

Imbodlela zomuthi ezintathu, eyinye elesivalo esiluhlaza ibhaliwe ngamabala amnyama. Ezinye ezimbili zilezivalo ezifananayo. Umuthi ophakathi uyelapha umuntu okugulayo nxa ekhwehlela, engawunatha uyazizwa sesizwa ngcono.

Ibhokisi elilombala omhlophe, lombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo. Libhaliwe ngamabala amnyama ibizo lamaphilisi ,njalo eceleni amaphilisi amhlophe aqeda ubuhlungu emzimbeni.

Igabha elilombala omhlophe elilesivalo esimhlophe elinamathiselwe iphetshana elilombala olithanga kanya loluhlaza kubhaliwe ngamabala alombala amhlophe kwezinye indawo umnyama.

Ibhokisi elikhulu elilombala omhlophe kanye lombala oluhlaza libhaliwe ngamabala amnyama kwezinye indawo. Libhalwe ngamabala amhlophe laluhlaza kuyabe kubhaliwe ibizo lomuthi ophakathi kungaba lamaphilisi lezixwayiso.

Ibhokisi elomuthi wokukhwehlela elibhaliweyo ngamabala amhlophe ibizo lomuthi eceleni imbodlela yomuthi elesivalo esimhlophe ebhaliweyo layo ngama bala amhlophe.

Umuntu nxa egula kuqakathekile ukuthi ayebona abezempilakahle kwesinye isikhathi bayafika bekunike amaphilisi ayabe ephakathi kwebhokisi elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amhlophe, bakutshele lokuthi uwanatha njani amaphilisi.

Imithi eminengi iyandise ukuba phakathi kwamabhokisi. Amabhokisi ayatshiyana kukhona ayabe elombala oluhlaza ,lolithanga lobomvu ebhaliwe ngamabala amhlophe. Amanye njalo elombala omhlophe ebhaliwe ngamabala amhlophe.

Amanye amaphilisi alombala onsundu, amanye njalo ayabe elombala obomvu. Amanye aluhlaza, ayatshiyana amaphilisi. Kukhona njalo abantu abahlutshwa yisifo seBP, amaphilisi ayabe sebhokisini elimhlophe ebhaliwe ngamabala amnyana.

Ibhokisi elilombala omhlophe kwezinye indawo obomvu elibhaliweyo eceleni amambodlela amathathu alezivalo ezibomvu eyinye ilesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhokisi elimhlophe elamaphilisi elibhaliweyo ibizo lamaphilisi ngombala omnyama. Libhaliwe lokuthi amaphilisi aphakathi mangaki. Wonke amaphilisi ayelapha ubuhlungu emuntwini ogulayo.

Eminye imithi yabantu ababulawa ngamehlo eyabe iluma iyabe ifakwe emabhokisini amhlophe abhaliweyo ngamabala amhlophe, imbodlela elombala omhlophe elesivalo esimhlophe.

Imithi yabantwana eminengi yandiswe ukubhalwa ngamabala amhlophe emabhokisini njalo ibhokisi liyabe lilombala omhlophe lifanekisiwe umtwana kwesinye isikhathi igabha elimhlophe elilesivalo esimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama

Amaphilisi amanengi andise ukuba semabhokisini ayabe evaliwe amabhokisi la ayabe ebhaliwe ibizo lamaphilisi phandle ngokumnyama ebhalwe lokuthi mangaki phakathi lendlela okumele asetshenziswe ngayo

Ibhokisi elilombala oluhlaza kwezinye indawo umhlophe elomuthi ibhaliwe ibizo lomuthi labhalwa indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo eceleni imbodlela elezivalo esimhlophe ebhaliweyo.

Ibhokisi lomuthi elilombala omhlophe kwezinye indawo onsundu, libhaliwe ngamabala amhlophe ibizo lomuthi, kanye lamabala aluhlaza. Libhaliwe lezixwayiso abantu okumele bezilandele nxa besebenzisa umuthi lo.

Ibhokisi elomuthi, elilombala omhlophe libhaliwe ngamabala amhlophe kwezinye indawo libhalwe ngamabala amnyama. Eceleni kulembhodlela yomuthi efakwe iphetshana elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo

Ibhokisi lamaphilisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama, ibizo lamaphilisi, amaphilisi anathwa ngabantu abagulayo kwesinye isikhathi umuntu angatshaywa likhanda kukhona amaphilisi awanathayo.

Imbodlela elombala omhlophe, elomuthi phakathi. Ilesivalo esiluhlaza, ibhaliwe ngamabala amhlophe, kwezinye indawo ibhaliwe ngamabala amnyama kanye lebizo lomuthi ophakathi.

Eminye imithi esibhedlela ifakwa ekhabothini elombala ocazimulayo. Kuyabe kulamagabha amhlophe kuphinde kube lamanye abomvu lamabhokisi amhlophe.

Imithi eminengi. Ingaba ngamaphilisi kumbe imithi yokukhwehlela bandise ukuyifaka emabhokisini amanengi atshiyeneyo. Amanye ayabe elombala omhlophe ebhaliwe ngukumnyama. Amanye njalo amaphilisi ayabe esemagabheni amhlophe.

Imbodlela zemithi ,eceleni kukhona amaphilisi alombala obomvu lolithanga amanye njalo alombala omhlophe amanye alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ijekiseni ecijileyo eyokuhlaba isigulane.

Abantu abanengi abaphila lomkhuhlane weBP amaphilisi abawanathayo ayabe efakiwe ebhokisini elilombala obomvu elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo ngabomvu.

Esibhedlela kukhona indawo lapho abagcina khona imithi abayinika abantu abagulayo, nxa umuntu esuka kudokotela esembhalele umuthi uyaqonda kuleyo ndawo befike bemunike umuthi owubhalelwe ngudokotela.

Ibhokisi elilombala omhlophe elibhaliweyo ngamabala abomvu kwezinye indawo ngamabala aluhlaza, amaphilizi eceleni, kuqakathekile ukuthi umuntu nxa egula aye esibhedlela odokotela bayamnika amaphilisi.

Abantu abanengi abalezikhumba ezilumayo kumbe eziphuma amaqubu amancane, odokotela bayabapha imithi yokugcoba eyabe iphakathi kwetshubhu emhlophe elombala onsudu ebhalwe ngamabala amnyama.

Ibhokisi elilombala omhlophe phezulu, phansi lilombala olithanga libhaliwe ngamabala abomvu, kweyinye indawo ngamabala amnyama phezulu, eceleni imbodlela elesivalo esicazimulayo ebhaliweyo inamathiselwe iphetshana elimhlophe.

Ibhokisi elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka lomhlophe elibhaliweyo ngamabala amhlophe kwezinye indawo, eceleni imbodlela encane elesivalo esiluhlaza okwesibhakabhaka ebhaliweyo.

Isiciko esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka amaphilisi alombala omhlophe phakathi kanye laphansi, amaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu abezwa ubuhlungu njalo abagulayo imikhuhlane etshiyeneyo.

Imithi eminengi yandise ukuba semabhokisini ayabe evaliwe, amabhokisi amanye ayabe elombala oluhlaza kanye lomhlophe ebhaliwe ngamabala amnyama, eceleni kulembodlela yomuthi.

Amagabha amabili alombala omhlophe abhaliweyo ngamabala amhlophe alezivalo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kulamabhokisi abhaliweyo ngamabala amhlophe

Ibhokisi elilombala olithanga kweyinye indawo umbala omhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama. Amabhokisi amanengi andise ukuba lamaphiisi phakathi .Ayabe evalelwe ukuze angatshaywa ngumoya, abantu banathe nxa begula.

Amaphilisi abantu abawanatha begula, Nxa umuntu elomkhuhlane wokukhwehlela kumbe elomvimbano. Alembala omhlophe kwenye indawo, umbala olithanga,.Amaphilisi ayatshiyana. Amanye njalo, aba lombala oluhlaza.

Abantwana abancane abakhwehlelayo, kukhona imithi abayinathayo. Labadala labo balayo imithi yabo. Imithi eminengi eyabantwana iyabe ilomfanekiso womntwana ebhokisini kwesinye isikhathi.

Abantu abaphila lomkhuhlane we BP kukhona amaphilisi abawanathayo nsukuzonke ayabe ephakathi kwebhokisi elilombala obomvu libhaliwe ngamabala amhlophe.

Imbodlela yomuthi owokukhwehlela inamathiselwe iphetshana elimhlophe elibhaliweyo ngamabala aluhlaza ezinye indawo ngamabala amnyama. Kubhaliwe indlela umuthi okumele usetshenziswe ngayo ukuze abantu benganathi umuthi omnengi becine sebegula.

Imbodlela elomuthi omnyama phakathi, ilesivalo esilombala omnyama, inamathiselwe iphetshana elilombala olithanga libhaliwe ngamabala amnyama umuthi ophakathi, kanye lamabala amhlophe.

Ikhona imithi enathwa ngabantu ababulawa ngumkhuhlane wamaphaphu kumbe ngumkhuhlane wenziso. Imithi leyi iyabe isemabhodleleni amhlophe abhaliweyo ngokumhlophe eceleni imbodlela abhaliweyo eyomuthi.

Amaphilizi amanengi alombala omhlophe anathwa ngabantu nxa begula, odokotela bayaqonqosela abantu ukuthi beqale bedle bengaka nathi amaphilizi lawa, amanye njalo ayabe ephakathi kwamabhokisi amhlophe abhaliweyo ngokumnyama.

Imithi eminengi ithengiswa iphakathi kwamabhokisi. Amanye ayabe elombala omhlophe lomzila obomvu ebhaliwe ibizo lomuthi lendlela abantu okumele bewusebenzise ngayo.

Amaphilisi amanengi anathwa ngabantu kumele ehlale endaweni evaliwe efakwe phakathi kwamabhokisi ukuze engatshaywa ngumoya , khona ezasebenza emzimbeni. Umuntu nxa egula uyanatha amaphilisi.

Esibhedlela sabantu abagula ingqondo namuhla kade kulomncintiswano webhola kubuye amaqembu amabili elinye iqembu beligqoke impahla eziluhlaza elinye njalo ligqoke impahla ezilombala olithanga.

Umntwana ulele embhedeni, uyagula, bamfake itshubhu emncedisa ukuphefumula emakhaleni. Umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe, wafaka lesifonyo emakhaleni, ezandleni ugqokile amagilovisi alombala omhlophe.

Awesifazana umile ulukile ekhanda ogqoke impahla eluhlaza indlu ami kuyo igcwele imitshina eminengi njalo umduli upendiwe ngependa elombala omhlophe.

Abantu bagcwele emgwaqweni baya emkhankasweni. Abesilisa kanye labesifazana. Abanengi bagqoke izikipa ezifananayo phezulu. Eceleni komgwaqo kugcwele izihlahla ezinkulu ezinde lezakhiwo.

Izakhiwo ezinengi ezipendwe ngembala eminengi etshiyeneyo abantwana bayathanda indawo ezinje ukuvakatshela kizo bayabe bejabuliswa yikubona imbala eminengi etshiyeneyo ,phakathi kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza.

Abantwana abancane abahleziyo ezitulweni bajabulile bayazidlalisela amatoys ukhona umbalisi phakathi kwabo uyabobotheka, amatafula ezigodo lezitulo zezigodo.

Abantwana ababili abahleziyo abagulayo bafakwe amatshubhu abancedisa ukuthi bephefumule emakhaleni. Amabhaluni amabili. Omunye ubhanditshe isandla ngebhanditshi elombala omhlophe.

Umuntu wezempilakahle owesilisa uyahlekelela uveze amazinyo amhlophe ugqoke isikipa, uthwele ibhakane elibhaliweyo ngamabala amhlophe elilombala oluhlaza. Omunye ugqoke ijazi elimhlophe ngumntwana uyahlekelela.

Kukhona indawo elemijingo abadala bayahambisa abantwa babo ngesikhathi sokuzithokozisa. Abantwana bayathanda ukugada imijingo leyi eyabe ilombala olithanga kwezinye indawo ilombala obomvu.

Abantu abamileyo abanengi bagqoke izikipa ezimhlophe phezulu abesilisa kanye labesifazana ababili bathwele ama mic ezandleni omunye ugqoke ijazi elilombala obomvu

Abantu bezempilakahle abamileyo abanengi bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Emakhanda bagqoke ingwane ezilombala oluhlaza. Bagqokile izifonyo emakhaleni bezivikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo.

Umntwana ongumfana ugade ibhasikili elilombala omnyama, ugqoke isikipa esilombala olithanga. Ugqokile ingwane lezicathulo enyaweni. Uphakamise isithupha emoyeni.

Abezempilakahle siyababonga kakhulu ngokuhamba bebhoda ezigabeni behlola abantu ngomkhuhlane wegciwane. Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale azazi isimo akiso. Angatholi isimo esegula kakhulu.

Abantu ababili abasebenza esibhedlela, omunye umile omunye uhlezi bagqoke amajazi amhlophe bonke. Bafakile izifonyo emakhaleni bezivikela emkhuhlaneni eminengi. Umduli wendlu abami kuyo upendiwe ulekhetheni emdulini elimhlophe.

Isikhathi esinengi umuntu esibhedlela bengamlalisa ngumuntu oyabe egula kakhulu ,ukuze omongikazi labo dokotela bevuke nsukuzonke ekusen bebahlola abantu abagulayo beze belulame bebuyele emakhaya.

Abantu ababili ababambe umduli, omunye lijaha elisa khula khulayo ufundisa ugogo, ugogo usekhulile ugqoke isikipa esibomvu, uqhiyile ekhanda.

Umama ogqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Wavala amakhala ngesifonyo. Uphethe umntwana. Umntwana uzijabulele. Uyahlekelela. Uveze amazinyo, amhlophe.

Udokotela wesifazana ugqoke isifoni emakhaleni, lamagogorosi, ijazi elimhlophe, amagilovisi ezandleni, ubambe isisu somntwana ogulayo olele embhedeni, bamfake itshubhu emakhaleni emncedisa ukuphefumula.

Kukhona indlu lapho okulemitshina khona abangenisa isigulane besiyasihlola ngemitshina leyo. Kwesinye isikhathi bayabe befaka umuntu igazi , amatshubhu esuka emtshineni esiya emuntwini elele embhedeni embathe ilembu eliluhlaza umbheda ungumbala omhlophe.

Owesilisa omileyo ugqoke ijazi elimhlophe phezulu. Ubambe ithulusi odokotela abayisebenzisa ukuhlola inhliziyo yomuntu befuna ukuzwa ukuthi itshaya kuhle.

Abantwana ababili abakhubazekileyo bahlezi ezitulweni esilombala oluhlaza esinye silombala oluhlaza okwesibhakabhaka owesifazana ohlezi labo ugqoke isikipa esilombala olithanga lengwane elombala obomvu lomhlophe.

Udokotela uhlezi esitulweni esilombala omhlophe, ugqoke ijazi elilombala omhlophe. Wagqoka isifonyo emakhaleni. Uhlola umntwana ohlezi phambi kwakhe iBP. Ngemuva ikhabothi elombala omhlophe.

Abantu abasendlini elokupendwe ngumbala omhlophe .Kukhona amakhabothi amhlophe. Phezulu kwamakhabothi kule computer. Bagqoke amajazi amhlophe, abanye bamile abanye bahlezi.

Owesifaza uqgoke isikipa silombala omhlophe ekhanda ugqoke ingwane emnyana phansi kulotshani obuluhlaza obuncane ngemuva amabala abhaliweyo ngokumhlophe.

Abantu abamileyo abanye bahlezi endaweni elotshani olubuhlaza, abesilisa labesifazana, duze kwabo kule bhakane elimhlophe elibhaliweyo ngamabala amnyama, izihlahla ezinengi ezinde.

Imithi eminengi ethengiswayo eyabantu abagulayo kungaba ingamaphilisi, itholakala ekhemisi. Iyabe iphakathi kwamabhokisi amanengi, alembala etshiyeneyo. Ekhabothini, elombala omhlophe, ithengiswa,

Ekhemisi kukhona amaphilisi ayabe esemabhokisini, abantu bengahamba bayethenga kwesinye isikhathi bahle benathe amaphilisi. Kukhona amanzi umuntu esesiyafika ekhaya ubuhlungu sobungcono emzimbeni.

Ikhemisi elesakhiwo esikhulu esibhaliweyo phezulu ngamabala ibizo lekhimisi sipendiwe phezulu eceleni izihlahla ezinkulu eziluhlaza zinde

Ekhemesi sithola izinto ezinengi ezithengiswayo njalo zisemthethweni okugoqela amaphilisi nxa umuntu etshaywa likhanda aqeda ubuhlungu ayabe ephakathi kwamabhokisi alombala omhlophe obhaliweyo.

Amabhokisi amhlophe abhaliweyo ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka ekhabothini elombala omhlophe kanye lomzila oluhlaza ayathengiswa, avaliwe kuqakathekile ukuthi engatshaywa ngumoya ehlale evaliwe .

Abantu abanengi abahamba ekhemisi besiyadinga amaphilisi nxa betshaywa likhanda kuyabe kukhona amanzi umuntu uhle ethenge amaphilisi enathe ebuyele ngkhaya esesizwa ngcono.

Ikhemisi kulapho okuthwengiswa khona izinto ezinengi okugoqela lamaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni kanye lemithi etshiyeneyo eyokukhwehlela. Umuntu uyafika athenge amaphilisi. Kukhona amanzi ahle enathe ehambe ngekhaya esesizwa ngcono.

Ikhabothi elombala omhlophe elamashelufu kugcwele amabhokisi amanengi atshiyeneyo phakathi kungaba lamaphilisi kumbe imithi okulapha abantu abagulayo kusekhemisi kuyathengiswa konke.

Indawo ezinengi ezithengisa amaphilisi kungaba sekhemisi .Zandise ukuba lebhakani phambili elimhlophe eliyabelibhaliwe ibizo lekhemisi ukwenzela abadingayo bengathwali nzima.

kulezinsuku izibhedlela azisela mithi abantu abasaphiwa umuthi esibhedlela odokotela sebefika bahlole abantu ebabhalele emabhukwini abo behambe beyethenga ekhemesi kugcwele imithi eminengi etshiyeneyo ephakathikwamabhokisi

Ekhemisi kumele kuhlale kuhlanzekile ngasosonke isikhathi ukuze abantu bethole kungelangcekeza bezothenga amaphilisi njalo kuthengiswa amaphilisi asemthethweni, amaphilisi aqeda ubuhlungu emzimbeni yabantu abagulayo.

Kukhona eminye imithi ekhimisi abafika bengakuthengiseli nxa uyabe ungelayo incwadi evela kudokotela ekuvumela ukuthi uthenge lowo muthi njalo kukhona eminye abakuthengisela yona ngaphandle kwencwadi kadokotela

Amaphilisi kanye lemithi. Isikhathi esinengi kubaphakathi kwamabhokisi ayabe evaliwe elombala omhlophe ebhaliwe ngamabala abomvu ibizo lomuthi oyabe uphakathi kwebhokisi.

Ekhemisi kulapho abezempilakahle abaxwayisa abantu ukuthi beyethenga khona imithi kumbe amaphilisis nxa bebhalelwe ngodokotela kuthengiswa izinto ezinengoi ezitshiyeneyo kwesinye isikhathi lochago olunathwa ngabantwana abancane uyaluthola.

EKhemisi kulapho esithola khona imithi eminengi nxa abantu bebhalelwe ngoDokotela ukuthi bayethenga imithi. Baqonda ekhemisi, imithi iyabe iphakathi kwamabhokisi ibekwe ekhabothini elombala omhlophe kanye loluhlaza.

Indawo ezinengi okuthengiswa khona amaphilisi kungaba sekhemisi, kwandise ukubhala emdulwini ngamabala aluhlaza ibizo lendawo. Ezinye njalo ziyafaka amabhakane, abantu abathwali nzima ababuya bedinga indawo.

Izakhiwo ezinengi ekhemisi zandise ukubhalwa phezulu ngamabala amhlophe ibizo lekhemisi ukuze abadingayo bengathwali nzima ukuze babone phezulu okubhaliweyo.

Ekhemisi eminye imithi iyabe iphakathi kwezigubhu ezilombala oluhlaza. lezivalo ezimhlophe ,ibekiwe phezulu kwekhabothi elombala emhlophe. Ngaphansi kugcwele amabhokisi amanengi abhaliweyo ngamabala alemithi kwezinye izikhathi kulamaphilisi.

Ekhemisi sithola yonke imihlobo yemithi etshiyatshiyeneyo eminye kuyabe kuyimithi elapha abantu abagula bebulawa ngamehlo asemabhokisini amhlophe abhaliweyo ngamabala amnyama.

Inhlanganiso epha omama ukudla, bahlezi omama baqhiyile baphiwa umganu olombala omhlophe olo kudla ngowe zempilakahle okhothemeyo ,ngemuva izitulo ezifakwe amalembu alombala olithanga ezinye amalembu aluhlaza.

Abesilisa nxa besiya emacansini labantu abangomama kukhona amajazi abakhwenyana okumele bewasebenzise ukuze bezivikele emkhuhlaneni efana labo siki ethelelwana nxa abantu besiya emacansini.

Abantu abanengi basukume ngobunengi kubuye abantu bezempilakahle esigabeni bahlola abantu imikhuhlane eminengi etshiyeneyo, bagqoke amajazi amhlophe. Izakhamizi zisikumele phezulu zisiya hlolwa.

Abantu bezempilakahle bavakatshele esigabeni , izakhamizi zisukumele ngobunengi bazo , abesilisa kanye labesifazane bahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe , utshani phansi , bahlezi ethentini

Abantu bezempilakahle bagcwele emagcekeni. Izakhamuzi zisukume ngobunengi zilanda ukuzohlola imikhuhlane eminengi etshiyeneyo .Bagqoka amajazi amhlophe lamagilovisi amhlophe ezandleni. Lamatafula eceleni kwabo.

Abantu abanengi basukume ngobunengi emkhankasweni wabantu bezempilakahle. Kade begcwele esigabeni befundisa abesilisa kanye labesifazane indlela okumele bezivikele ngayo nxa besiya emacansini ukuze bengatholi imikhuhlane.

Ibhakane elimhlophe elibhaliweyo ibizo lendawo. Utshani obuluhlaza phansi, eceleni izihlahla ezinengi eziluhlaza indawo ezinengi. Kungaba semakiliniki kwandise ukuba lebhakane elibhaliweyo.

Abantu abezempilakahle abamileyo owesifazana ohleziyo oluke ikhanda ubeke isandla phezulu kwetafula kulomtshina omhlophe bahlola iBp ugqoke ikomba langa esandleni owesifazana

Abantu bezempilakahle abahleziyo bahlezi ezitulweni ezilombala oluhlaza. Njalo indawo abakiyo ilotshani obuluhlaza phansi abanye bagqoke amajazi amhlophe phezulu.

Abantu abanengi abagcwele umgwaqo, abagqoke izikipa ezifananayo baya emkhankasweni, eceleni izihlahla ezinkulu eziluhlaza ngemuva yizakhiwo ezinengi ezitshiyeneyo.

Omama abazithweleyo nyanga zonke kuqakathekile ukuthi behambe esibhedlela odokotela besiyakuzwa ukuthi abantwana bayakhabakhaba eziswini njalo udokotela uyafika afake ithulusi yakhe alalele ukuthi umntwana uyaphila.

Owesifazana ogqoke isigqoko esilombala omnyama uthwele isikhwama esilombala omnyama. Ngemuva abantu abahleziyo endaweni elotshani obuluhlaza lesihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza.

Umama uhlezi ugqoke okumnyama phansi laphezulu wafaka ijakhethi uzithwele isisu sesisikhulu uthwele umganu olokudla phakathi uyazidlela ukhululekile.

Abantu abahleziyo emabhentshini phansi kotshani obuluhlaza lezihlahla ezinengi ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza, umuntu wesifazana ogqoke isigqoko esilombala omnyama.

Umuntu othwele imiganu emibili ezandleni imiganu elokudla elombala oluhlaza. Kuqakathekile ukuthi abantu bedle ukudla okuyakha imizimba njalo imizimba yabo ihlale iqinile.

Owesifazana ogqoke isigqoko esincane esikhanyisa umlenze, esinye isandla sibambe umlenze esinye sibambe iqolo. Ulukile ekhanda into elombala omnyama ugqokile inkombalanga esandleni.

Abesifazana abathathu omunye uhlezi embhedeni uphethe umntwana omncane. Eceleni ibhakede elilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Omunye umile ugqoke isikipa. Umduli upendiwe unamathiselwe amaphepha abhaliweyo.

Ngesikhathi sendlala ikhona ihlanganiso eyayispha abantwana ukudla. Omama babepheka abantwana bebuye behlale phansi, bedle ikudla okuyabe kuzaqinisa umzimba , kwenze abantwana behlakaniphe betshina bedlala imini yonke.

Ikhona ithulusi ehlola omama ukuthi bazithwele elombala omhlophe, nxa umuntu ongumama ezithwele ithulusi leyi iyakhipha imizila emibili, nxa umama engazithwalanga iyakhipha umzila owodwa.

Abantu abahlezi ebhentshini okulotshani obuluhlaza lezihlahla ezinengi ezilamahlamvu aluhlaza. Umuntu omileyo ugqoke isigqoko esilombala omnyama uthwele isikhwama esandleni esilombala omnyama

Abesifazana ababili abahleziyo omunye uzithwele bayaxoxa omunye uyabobotheka uveze amazinyo. Umduli opendiweyo ngependa emhlophe ngemuva amaphepha anamathiselweyo.

Abezempilakahle akade bezofundisa amankazana asakhulayo indlela okumele beziphathe ngayo nxa sebengena esikhathini sabomama. Babaphile njalo lamapads okusebenzisa. Bajabulile abantwana.

Umama ulele ugqoke okumnyama phezulu uzithwele umongikazi ugqoke ijazi elimhlophe, usebenzisa umtshina ukuhlola umama, umama ufuna ukuba kwazi ukuthi umntwana ozithwele yena ngoyinkazana kumbe ngongumfana.

Abezempilakahle bavakatshele abafundi esikolo, bahlezi abantwana bathwele amabhuku bayabhala. Owezempilakahle ogqoke isikipa esiluhlaza esibhaliweyo ngemuva ngamabala amnyama lekepesi uyabafundisa.

Esibhedlela sikhona imitshina ehlola omama abazithweleyo, umama abekwazi ukuthi uzithwele umntwana ongumfana noma oyinkazana ,odokotela bayayisebenzisa imitshina leyi behlola omama.

Abantu abesilisa Kanye labesifazana abahlezi ezitulweni ezilombala omhlophe bahlezi endaweni elotshani obuncane obuluhlaza ngemuva kulamaluba duzane kwamaluba kulomduli oyakwe ngezitina

Abezempilakahle bavakatshele abantwana esikolo, abantwana bagcwele bamile bagqoke ama yunifomu abanye bagqoke amayembe amhlophe phezulu, abanye okuluhlaza bayafundiswa indlela okumele beziphathe ngayo abasakhulayo ngabe zempilakahle.

Abantu abanengi bagcwele umgwaqo baya emkhankasweni bagqoke izikipa ezifananayo bonke. Ngemuva kwabo kugcwele izihlahla ezinkulu lezakhiwo ezitshiyeneyo bajabulile besiya emkhankasweni.

Kulezi insuku zinengi indlela omama abazivikela ngayo ukuze bengazithwali nxa elomntwana omncane, ikhona ijekiseni abahlaba omama abanye njalo bayanatha amaphilisi, umuntu uyazikhethela.

Umama ulukile ikhanda, unqunu phezulu, uthwele umntwana omncane oyinkazana ,ugqoke ingwane eyewulu elombala oyi phinki, umbathiswe ithawulo emhlophe umntwana.

Abantu ababili abagoneneyo, owesilisa kanye lowesifazane. Owesilisa ukhanya ebobotheka, uveze amazinyo amhlophe. Ngemuva kwabo kukhona izihlahla eziluhlaza ezikhanyayo.

Owesilisa ozivoxavoxayo, ugqoke impahla ezilombala omnyama, phansi laphezulu. Lamathenisi alombala omnyama kwezinye indawo, omhlophe. Uyazivoxavoxa ukuze umzimba wakhe uhlale uqinile.

Abantu abanengi abesilisa abayenza imidlalo, kungaba yikugijima kumbe ukudlala ibhola kuqakathekile ukuthi nsukuzonke ekuseni umuntu evuke ezivoxavoxa umzimba ukuze uhlale uqinile. Owesilisa ugqoke impahla ezilombala omnyama.

Nxa kusenziwa imidlalo ezikolo kumbe kungaba sesigabeni kuyandise ukuba labantu bered cross ababuya belinde abantu abalimalayo kukhona imibheda abayabe belayo elombala olithanga elamabhanti amanyama lapho abalalisa khona umuntu oselimele.

Odokotela abahlola abantu abagijimayo, abayenza ezemidlalo. Bagqoka amajazi amhlophe. Bafake lamathayi. Begaxe lithuluzi, emnyama ecazimulayo. Odokotela, abahlola ngayo inhliziyo, befuna ukuzwa ukutshaya kwayo,.

Kwesinye isikhathi nxa umuntu egijima uyawa enyele unyawo. Kuqakathekile ukuthi ahambe esibhedlela ayethola u Dokotela ozamelula unyawo. Umuntu uhlezi embhedeni olombala omnyama ugqoke impahla ezimnyama.

Abantu abanengi abayenza ezemidlalo imizimba yabo ihlala iqinile bayathanda ukuzivoxavoxa. Owesilisa ugqoke amateki wagqoka impahla ezilombala omnyama kanye lomhlophe kubhaliwe phambili esikipeni ngamabala amhlophe.

Abantu ababili basemagcekeni lapho okudlalwa khona ibhola omunye uthwele ibhola buqamama kukhona utshani obuluhlaza phansi obuncane obuqunywe kuhle lezihlahla ezinkulu.

kukhona umncintiswano okhona abantu bayabe besenza imidlalo etshiyeneyo abanye njalo ngabagijimayo, abantu abanengi abagijimayo imizimba yabo iqinile njalo abaphongubanjwa yimikhuhlane nje mahlayana abantu bazabe begcwele kuleyo ndawo.

Owesifazana ogqoke amateki amhlophe uyazivoxa voxa ubambile unyawo, ugqoke okumnyama phansi laphezulu, abantu abanengi abathandi ukuba yizidudla ngakho bayazivoxa voxa imizimba, bebe lemizimba emihle elingeneyo njalo bayagijima ukuze imizimba yabo ihlale iqinile.

Imitshina esendlini , eminengi egcweleyo. Esetshenziswa ngabantu abayenza ezemidlalo ,ukuze imizimba yabo iqine . Kwesinye isikhathi imitshina iyahlola imizimba yabo ,ukuthi ikulungele ukuthi ugijime .Kukhona lemibheda la abalala khona.

Owesifazana ozivoxavoxa ukuze umzimba wakhe uhlale uqinile ungabanjwa ngumkhuhlane esandleni ugqoke indandatho utshadile ubambe unyawo enyaweni ugqoke amasox alombala omhlophe.

Ikhompiyutha esetshenziswa ngumuntu elompala omnyama eceleni kulabomakhala ekhukhwini ababili abalombala omnyama abantu bayazithokozisa ngezikhathi zabo besebenzisa omakhala ekhukwini lamakhompiyutha.

Abantu bezempilakahle abamileyo. Abathathu ngabesifazana, omunye ngowesilisa. Ufake ithayi. Ababili bayaqhawulana, Ezandleni baphethe amabhukwana. Bajabulile. Bayabobotheka !

Umuntu ulele ugqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka eceleni kumile owesilisa ogqoke ijazi elimhlophe, etafuleni. kulomtshina alombala omhlophe owubambileyo.

Eminye imitshina esetshenziswa ngodokotela. Elombala omhlophe, kwezinye indawo omnyama. Phansi, iyabe ilamavili. Umuntu uyakwanisa ukuwufuqa. Phezulu komtshina kulomabonakude, Usetshenziswa ngodokotela ezibhedlela nxa behlola izigulane.

Amagogorosi, ibhuku elilombala omnyama, umakhala ekhukhwini olombala omhlophe, ithuluzi oDokotela abahlola ngayo inhliziyo yomuntu befuna ukuzwa ukuthi itshaya kuhle.

Imitshina eminengi eyinye iyabe ilabomabonakude phezulu .Ukwenzela ukuthi udokothela nxa ehlola isigulane uyabe ekhangele kumabonakude. Njalo eminengi ilamavili amnyama phansi iyafuqwa.

Umntwana ohleziyo okukhanya ukuthi bayamhlola amehlo. Kukhona owesifazana othwele umtshina olombala omhlophe kanye lomnyama, ehlola umntwana ngapha ebusweni, okukhanya ukuthi umntwana engabe ebulawa ngamehlo.

Imithi yesintu ilula ukutholakala njalo itholakala ezihlahleni ezigcwele egangeni. Abantu abanengi abazinyanga bayahamba besiyagebha izihlahla yibo abantu abazi izihlahla ezinengi egangeni ukuthi zelaphani.

Asibuyeleni endulo. Sizisebenzisele imithi eyayisetshenziswa ngokhokho bethu. Babeqinile imizimba yabo. Babengaphombukugula. Abantu kulezi insuku, sebesebenzisa imithi yesikhiwa. Asibuyeleni siyesebenzisa imithi yesintu. Ukuze sihlale siqinile, emzimbeni.

Ezinye izihlahlakazana egangeni zilamaluba alithanga. Zonke izihlahla ezigcwele egangeni zilomsebenzi wazo, kukhona eminye imikhuhlane eziyelaphayo emizimbeni yabantu.

Ezinye izihlahlakazana egangeni zikhula zinaba. Azikho zinkulu kakhulu. Kukhona njalo izihlahla ezinkulu kakhulu, zilamahlamvu aluhlaza. Zonke izihlahla ezisegangeni kukhona imikhuhlane eziyelaphayo ebantwini abagulayo.

Abantu abanengi sebethanda ukuzisebenzisela imithi yesintu nxa begula ngoba ilula ukutholakala. Siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni ezilamahlamvu aluhlaza.

Eminye imithi yesintu enathwayo iyabe isemagabheni alombala obomvu, ebhaliwe ngamabala amhlophe, unganatha uyangezelela igazi emzimbeni uqinise lamasotsha omzimba.

Egangeni sithola utshani lezihlahla ezinengi ezilamahlamvu, abanye ngababuya befuna amahlamvu ezihlahla, abanye njalo ngabafuna amaxolo ,abanye ngabafuna impande, besiya zelapha emakhaya imikhuhlane etshiyeneyo.

Isigubhu esikhulu esomuthi esilombala omhlophe silesivalo esibomvu sibhaliwe ngamabala abomvu. Abantu abagulayo bayanatha umuthi ophakathi bezizwe sebengcono.

Imithi yesintu eminengi kulezinsuku sebeyihlanganisa lemithi yesikhiwa beyifake emabhokisini amhlophe ayabe ebhaliwe ngamabala aluhlaza. Kwezinye izikhathi nxa umuntu enatha itiye uyafaka umuthi lo phakathi anathe.

Ibhokisi elilombala omhlophe ,kwezinye indawo umbala oluhlaza okwesibhakabhaka .Libhaliwe njalo ngamabala alithanga kwezinye indawo abomvu ,ibizo lomuthi ophakathi lendlela osetshenziswa ngayo.

Ilemoni uyalisika ulibilise uhlanganise lejinja kumbe legalikhi, uqede unathe umsobho uyasiza kakhulu emuntwini oyabe ekhwehlela ephethwe yisifuba uyelapha.

Amanye amafutha ayabe esematshubhini agcotshwa ngabantu abalemizimba elumayo kumbe abalamaqubu amancane, imithi leyi iyabe isihlanganisiwe leyesikhiwa kube ngama futha okugcoba aphakathi kwama tshubhu amhlophe.

Emadolobheni kukhona indawo, esezithengisa imithi yesintu. Abayabe beyifake emagabheni amanengi etshiyeneyo. Eminye njalo iyabe isezigubhini. Abantu sebeziyenzela imali. Begcine imuli zabo emakhaya.

Igabha elimhlophe elamaphilisi elilesivalo esimhlophe, linamathiselwe iphetshana elibhalwe ngamabala amhlophe ibizo lamaphilisi lokuthi mangaki phakathi lendlela okumele asetshenziswe ngayo.

Abantu abasegangeni, endaweni egcwele amatshe amakhulu. Amanzi aphumayo. Izihlahla eziluhlaza. Bagaxe izikhwama, badinga izihlahla, behamba bethatha amahlamvu, befuna ukuyazelapha.

Imithi yesintu sebeyihlanganisa lemithi yesikhiwa kulezinsuku beyenze amafutha okugcoba, ikakhulu abantu abalezikhumba ezilumayo kumbe eziphuma amaqubu. Bayawafaka amafutha okugcoba ematshubhini amhlophe ayabe ebhaliwe.

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza. Ezinye siyazithola emagumeni, abantu bayazihlanyela, abathwali nzima nxa begula. Ikakhulu abantu abakhwehlelayo, bayathatha amahlamvu babilise, benathe umsobho.

Emadolobheni kukhona indawo lapho osokuthengiswa khona imithi yesintu, bayabe beyifake emabhodleleni amanye elezivalo ezibomvu amanye elezivalo ezimhlophe. Abantu bayahamba besiyathenga imithi.

Egangeni sithola utshani obuluhlaza kanye lezihlahlakazana ezilamaluba amhlophe lamaluba abomvu lamaluba alithanga .Konke esikuthola egangeni kuyelapha abantu abagulayo kutholakala lula.

Izihlahlakazana ezilamahlamvu amancane aluhlaza ezinye ziyathela abantwana ezinye izihlahlakazana ezithela abantwana ezidliwayo ngezigoqela izihlahla zamalemoni ,amalemoni aba labantwana abalithanga abantu bayabilisa amalemoni nxa bebulawa ngumkhuhlane wokukhwehlela.

Igarlic kumbe iginger abantu bayayisikelela beyibilise benathe umsobho. Iyelapha kakhulu, ikakhulu umuntu oyabe ekhwehlela iyasiza esifubeni.

Imithi eminengi siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni. Abantu abanengi abagcwele egangeni abagqoke izikipa ezimhlophe. Abanye bagqoke izikipa ezilombala oluhlaza, badinga imithi egangeni.

Imithi yesintu phakathi kwe ngcebethu ezinengi etshiyeneyo eminye ilombala omhlophe, njalo kukhona phezu kwecansi amahlamvu ezihlahla amanengi atshiyeneyo, konke lokhu kuyelapha umuntu nxa egula.

Amahlamvu amakhulu aluhlaza esiwathola ezihlahlani ezigcwele egangeni. Abantu sebezisebenzisela imithi yesintu nxa begula ngoba ilula ukutholakala.

Abantu abakudala babengayi ezibhedlela njalo izibhedlela zazikhatshana abantu laba babethi bengagula babezilapha ngemithi yesintu etshiyeneyo abayithola egangeni ezihlahleni.

Kulezinsuku abantu abasahambi ezibhedlela ngoba odokotela abasaniki izigulane imithi, sebebhalela abantu ukuthi beyethenga, abantu sebebone kungcono ukuthi bezisebenzisele imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala.

Abantu abanengi abaphila ngemithi yesintu loba begula, loba bengaguli abanye bayazinathela ukuze imizimba yabo ihlale iqale iqinile. Njalo abantu abantu abanjalo abaphomb' ukubanjwa yimkhuhlane nje kanjalo mahlayana.

Abantu kulezinsuku sebephila ngemithi yesintu ngoba amaphilisi ezibhedlela awasekho. Odokotela sebekubhalela ukuthi uyethenga. Abantu babona kungcono ukuzisebenzisela imithi yesintu abayithola lula ezihlahleni ezigcwele egangeni.

Izihlahla ezemvelo ezigcwele egangeni ezinengi zakhona ziyelapha umuntu kuqakathekile ukuthi abekwazi izinyanga ezelapha abantu ngemithi yesintu bahamba besiyagebha izihlahla egangeni.

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni ezinye ziyathela izithelo ezidliwayo. Ezinye njalo zilobungozi, izithelo zazo azidliwa. Abantu bayahamba egangeni besiyadinga izinto ezinengi ezitshiyeneyo ezelapha beqinisa imizimba yabo.

Izihlahlakazana ezinengi esizithola egangeni, ezilamahlamvu aluhlaza ziyelapha eminye imikhuhlane emzimbeni yabantu abagulayo, njalo abantu sebethanda ukuzisebenzisela imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni yizihlahla zemvelo, abantu sebethanda ukusebenzisa imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala akulamali oyikhiphayo. Yikuhamba egangeni uyezidingela isihlahla nxa ugula.

Ukudla okuyakha umzimba. Odokotela bayaxwayisa kakhulu abantu ukuthi badle ukudla lokhu okugoqela ama avocado, ama orange, amacarrots, amabanana kanye lama apple kumele abantu behlale besidla ukudla lokhu.

Egangeni sithola izihlahla kanye lezithelo ezinengi njalo kuyamila ezinye izitshebo abantu abahamba besiyazidinga egangeni ezigoqela amabhobola ulude idelele ungatsheba ngazo ziyaqinisa imizimba

Izihlahla ezinengi ezigcwele egangeni, ezilamahlamvu aluhlaza lamaluba alithanga, izihlahla zemvelo ziyelapha imikhuhlane aba ikakhulu abantu abagulayo, abanye njalo bayanatha imithi abayithola egangeni, ukuze imizimba yabo ihlale iqinile ngaso sonke isikhathi.

Isihlahlakazana esilamahlamvu amancane aluhlaza, esilamaluba abomvu, amanye njalo alithanga, isihlakakazana lesi siyelapha umuntu nxa egula eminye imikhuhlane emzimbeni.

Abantu ikakhulu abasebenzisa imithi yesintu, imizimba yabo ihlala iqinile. Abaphomb' ukugulagula kumbe ukubanjwa laloba yiphi imkhuhlane. Abantu bayathanda ukuzisebenzisela imithi yesintu ngoba ilula ukutholakala.

Isihlahlakazana esimila duzane komduli esilamahlamvu aluhlaza. Singabe siselapha eminye imikhuhlane ebantwini abagulayo okuqakathekileyo yikuthi umuntu abekwazi umkhuhlane.

Egangeni kuqakathekile ukuthi abantu nxa besiyagebha izihlahla, befuna ukuzelapha. Behambe beqaphele. Kukhona inyoka abangazithola phansi lapha, ezinengi ezihlala etshanini obuluhlaza. Ngakho abantu kumele bahambe benanzelela.

Imithi yesintu eminengi ilula ukutholakala. Siyithola ezihlahlani ezigcwele egangeni inyanga ezelapha abantu abagula zisebenzisa imithi yesintu. Bayahamba besiyagemba egangeni izihlahla.

Amahlamvu esiwathola egangeni, abantu bayawathatha befike bewawomise bebe sebewagiga abengumuthi wempuphu. Bedle nxa besidla ilambazi, abanye bayakwanisa ukufaka umuthi.

izihlahla ezinengi ezimila egangeni zilamaluba alithanga njalo egangeni sithola izihlahla ezinengi ezitshiyeneyo ezinye ziyathela izithelo ezidliwayo ezinye njalo zithekla izithelo ezingadliwayo

Ezinye izihlahlakazana akulasidingo ukutshona abantu bengena iganga bezebeyelunywa zinyoka egangeni. Zikhona ezimila eceleni kwemakhaya lazo ziyelapha eminye imikhuhlane nxa umuntu egula.

Eminye imikhuhlane ungaze unathe njani amaphilisi ayipheli iyavuka kodwa ungasebenzisa imithi yesintu umkhuhlane uyaphela du! Awuphindi uphenduke, ngako abantu sebezisebenzisela imithi yesintu.

Kulula ukuzisebenzisela imithi yesintu ngoba siyithola ezihlahleni ezigcwele egangeni asithwali nzima. Abantu abanengi bayakhala amaphilisi kulezinsuku asethengwa awasekho ezibhedlela. Abantu sebezisebenzisela imithi yesintu.

Izihlahlakazana ezigcwele egangeni. Ezinye zilamahlamvu amakhulu. Ezinye zilahlamvu amancane, aluhlaza.. Zonke ziluncedo ebantwini. Abantu bayazisebenzisela imithi yesintu, nxa begula, ngoba ilula, ukutholakala.

Abantu abanengi kulezinsuku sebezisebenzisela imithi yesintu nxa begula ngoba ilula ukutholakala akulamali oyikhuphayo bayithola ezihlahleni ezinengi ezigcwele egangeni ezilahlamvu aluhlaza

Izihlahla ezinengi ezilamhlamvu aluhlaza kulapho esithola khona imithi yesintu kwesinye isikhathi siyayifaka elambazini nxa sisidla kwesinye isikhathi siyanatha kungamanzi sifake izigubhu embodleni sibesesithela amanzi umuntu ahlale insuku ezintathu abesenatha

Ezinye izihlahla ezigcwele egangeni, abantu bayaxoza amaxolo azo besiyazelapha, ikakhulu omama abasanda kubeletha. Kukhona isihlahla somganu ,bayathatha amaxolo befake emanzini umama evuke nsuku zonke ehlalela amanzi lawa, iqolo lakhe ukuze liqine.

Abantu abanengi abayazi kakhulu izihlahla zinyanga kumbe izangoma zisebenza zilapha abantu besebenzisa imithi yesintu ngakho bayahamba besiyagebha izihlahla ezitshiyeneyo egangeni.

Izihlahla ezinye esizithola egangeni ziyabe zilamahlamvu amakhulu aluhlaza egangeni kutholakala izinto ezinengi kukhona ulude olumila egangeni odelele obhobola izitshebo abantu abanengi abahlala emakhaya abatsheba ngazo izitshebo lezi ziyenza imizimba iqine.

Egangeni kulezihlahla ezinengi ezinceda abantu empilweni, kukhona njalo ezinye izihlahla ezilobungozi izifuyo zingadla lezo zihlahla ziyagula zife. Njalo ezinye izihlahla ziyelapha imikhuhlane ebantwini.

ezinye izihlahla ziyamila emagcekeni emakhaya kumbe duzane lomduli oyabe uyakhwe ngezitina ezibomvu zilamahlamvu aluhlaza kukhona izifo eziyelapha imikhuhlane yomuntu yizihlahla lezi

Ezinye izihlahla abantu bayazihlanyela egumeni. Ziyabe ziseceleni kwamabhilidi kukhona isihlahla esepopo abantu abasihlanyelayo, abantwana bakhona bayadliwa balentanga phakathi ziyenza umzimba uqine.

Imithi yesintu ilula ukutholakala, ngakho abantu abanengi abagulayo kanye labangaguliyo sebezisebenzisela imithi leyi. Itholakala ezihlahleni ezinengi ezigcwele egangeni, ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Abantu abanengi kulezi insuku sebezisebenzisela imithi yesintu, nxa begula. Ilula ukutholakala. Itholwa ezihlahleni ezigcwele egangeni. Ungasebenzisa amahlamvu kumbe usebenzise impande, nxa ugula. Uzelaphe.

Egangeni sithola izihlahla ezinengi. Ezinye njalo ziyelapha abantu , ezinye ziyelapha izifuyo esizithola emakhaya. Kukhona isihlahla okuthiwa licena, nxa inkukhu sezigula, bayasithatha besifake phakathi kwamanzi anathwa zinkukhu.